Abantu belizwe le china basebenzisa imithi yesikhiwa kodwa baqakathekisa layo imithi yakwesintu abahlala beyisebenzisa kungakabuyi imithi Eyesikhiwa ngibona kulicebo elihle ukufundela ukuthi lathi imithi yethu yesintu esayifundiswayo sibuyele siyiqakathekise

Kumele singakhohlwa imithi yesintu sakhula siyelatshwa ngayo ngabogogo labokhulu yayisigcina siqinile imizimba yethu ikwanisa ukuzivikela emikhuhlaneni eminengi.